Assalama alaikum wahmatullahi wa barakatuhu" Kamar yadda kuka ce ayi maku bayani akan yanda Yanda ma'aikatan lafiya suke dabbatar da tsabtacacen hannu domin rage Yaduwar cuta a asibiti Na farko dai akwai wanke hannu akai-akai Yin amfani da sabulu Da ruwa mai Da ruwa na tsawon aƙalla daƙiƙa Ishirin Kafin na Bayan kula da mararsa lafiya Sannan abu na biyu Amfani da sunadarin hannu Amfani da sunadarin hannu idan babu ruwa Da sabulu Ayi amfani Da wannan tsaftataccen Da ruwan Da ruwan tsaftace hannu Mai dauke da Barasa Na uku shine akwai Gujewa taba fuska Kada a taba fuska Ido Hanci Ko baki Domin rage yiwar shigar kwayoyin cuta Sannan na hudu akwai Wayar da kai Ya zama ana wayar da kai Da horaswa A koyar da sauran ma'aikata Da marassa lafiya Mahimmancin tsaftar hannu Sannan akwai bin ƙa'idojinTsaftace asibiti Bin dokokin asibiti kan tsaftar hannu Da tsaftar Kayayyakin aiki ya zama cewa ana tsaftace kayayakin aiki kafin ayi amfani dasu Sannan akwai sanya safar hannu Sanya safar hannu Amfani da safar hannu Yayin kula da marassa lafiya Da canza wa Bayan kowane aiki Bayan an gama ma mutum aiki sai a sauya shi Domin Kula Sannan wanke hannu akai-akai Yana amfani, Yin amfani da sabulu da ruwa mai Tsafta tsawon aƙalla daƙiƙa Ishirin Kafin da bayan kula da marassa lafiya Amfani da sinadarin hannu Idan babu ruwa da sabulu ayi amfani da ruwan tsaftace hannu mai dauke Da barasa Sannan akwai guje taba fuska Kada a taba ido Hanci Ko baki Domin rage yiwar shigar kwayoyin cuta Sannan akwaiwayar da kai da horaswa A koyar da sauran ma'ikata Da marassa lafiya Mahimmancin tsaftar hannu

Assalama alaikum Kamar yadda kuka ce ayi maku ayi bayani akan menen Hadarin amfani da kwayoyin cuta Fiye da kima Kuma ta yaya yake bada gudummuwa ga habbakar kwayoyin cuta Toh na farko dai yin amfani da kwayoyin cuta Fiye da ƙima Yana raunana jiki Kuma yana haifar da matsala Sannan kuma yana kawo cuta Da zata iya hallaka mutum Yin amfani da kwayoyin cuta sosai Yana da matsala Da zai iya chanza kwayoyin cuta sosai sannan kwayoyin cutan!, Zasu daina aiki Yin amfani da kwayoyin cuta sosai Misali yayin da doctor yace Kasha magani Sai kasha fiye da hakan Sannan wasu kwayoyin Suna kisa Sannan kuma suna da illa sosai Yin amfani da kwayoyin cuta fiye da ƙima yana raunana jiki Kuma yana haifar Da matsala Sannan kuma yana kawo Cuta da zata iya hallaka mutum Yin amfani da kwayoyin cuta sosai yana Da matsala Da zai iya chanza Kwayoyin cuta sosai Sannan kwayoyin cutan Zasu daina aiki zasu daina aiki Kwayoyin cuta nada matsala sosai a jiki, Ta yanda Zasu bada Gudummuwa Ma jikin ka Ya zamo cewa wasu Abubuwa na jikin ka Sun mutu Sun daina aiki Saboda illar da kwayoyin cutar sukai masu Sannan kuma Ya kasance cewa Ana ƙokari wajen ganin cewa Kwayoyin cuta basa shiga jikin mutum Ta yanda zasu haifar maka da wani Illa a cikin jikin ka Yin amfani da kwayoyin cutan Sosai Misali Yayin da doctor yace kasha magani Sai kasha fiye da haka Sannan wasu Kwayoyin suna kisa Sannan kuma suna da illa sosai Ta yanda zasu karkashe maka wasu garkuwan jikin ka Da zasu zamo cewa sun daina amfani kwata-kwata Ya riga ya daina amfani sun kashe Kwayoyin jikin naka

assalamu walaikum warahmatullah kamar yanda kuka ce a yi bayani ta yaya allura rigakafi ke motsa garkuwan jiki dan kariya daga ta yi da ga takamaiman cuttutuka ba tare da haifar da cutan kan ta ba so, na farko dai allura rigakafi ya na motsa garkuwan jiki da kuma bashi kariya daga takamaiman cuta idan har ya kasance ana yin ita rigakafin bisa kaida ta yadda za'a dinga rigakafin wurin gujewa ita kan ta cutan domin samun ingantacciyan lafiya sannan rigakafi ya na taimakawa wurin yaki da cuta sannan ya na gyara jiki ya zama na asali ya na taimakawa ya na taimaka ma jiki wajan wajan koyan ta yar da jiki zai zama mai kariya daga cuta ba tare da ita ba ba tare da ita da ba tare da illa ba ko cutarwa daga ita cuttan sannan ya na taimaka ya na taimakawa wajen kula da garkuwan jiki wajen yin aikin sa da sauri sannan ya kara jiki da ga cuta mai sanani yin allura rigakafi ya na motsa garkuwan jiki da kuma ba shi kariya daga takamaiman cuta idan har ya kasance anayin ita rigakafin bisa kaida ta yar da za'a dinga rigakafin wurin gujewa ita kan ta cutar domin domin samin inganttacen lafiya sannan rigakafi ya na taimakawa wurin yaki da cuta sannan yana gyara jiki ya zama na asali ya na taimaka ma jiki wajen koyan ta ta yanja jiki zai zama mai kariya daga cuta ba tare da illa ba ko cutarwa daga cutan sannan ya na taimakawa sannan ya na taimaka ma ma sannan ya na taimaka wa wajen kula da garkuwan jiki wajen yin aikin sa da sauri sannan ya kare jiki daga cuta mai sanani

Asalamu alaikum kaman yanda kuka ce a muku bayani akan menene wasu abubuwa rayuwa irin su abinci da motsa jiki wadanda za su iya taimakawa zasu iya taimakawa da karfafawa tallafa da tallafawa sa ga rigakafi abubuwan abinci da su ke taimakawa sun hada da abinci masu gina jiki kaman su kwai kifi wake alaiyahu taimakawa wurin karfafama jiki wurin samu rigakafi sosai a bangaren motsa jiki kumaakwai irin su irin su motsa jiki akwai tattaki daga nan zuwa nan sannan sannan akwai samun bacci sosai na tsawon lokacin na tsawon lokaci da kuma barin shaye shaye da kuma kiyaye amfanin da abu masu giya a ciki kula kula da kai ya na taimakawa jiki sosai wurin samun lafiya sannan sannan a din ga cin kayan itace da kuma kayan lambu da su wake domin karinlafiya sannan zai mai da jiki ya zamo mai kuzari da kuma samun sanadarai abubuwa abinci da su ke taimakawa su na hada sun hada da abinci masu gina jiki kaman su kwai kifi wake alaiyahu da sauransu domin samun taimakawa wurin kara karfin wurin kara karfafama jiki wurin samun rigakafi sosai a bangaren motsa jiki kuma akwai irin su tattaki daga nan zuwa nan sannan akwai sannan akwai samun bacci sosai na tsawon lokaci da kuma barin shaye shaye da kuma kula da kai da kuma kula da kai

Assalamu alaikum kaman yanda kuka ce a gaya muku muhimman abubuwa da ke tattare da mai kula da mai juna biyu kuma mai ya sa, sa ido akai akai ya ke da muhimmanci da lafiyar uwa da jariri ko abubuwan da ke tattare da kula da mai juna biyu sun hada da a dinga lura da ita sannan, idan ta ji wani dan ciwo ko yaya ne ne ya kasance cewa an dauke ta an kai ta asibiti domin a duba lafiyar ta da kuma lafiyan jaririn ta sannan saka ido akai akai ya na da muhimmanci ga lafiyar uwa da jariri sobida wani lokacin ya kan kasance cewa shi jariri din ko bai zauna ta daidai ba ko kan shi ya yi karkace wani guri toh sa idon da ake yi zai kasance cewa ana zuwa asibiti ana dubawa likitoci su na dubawa in irin wannan masallan ta likitoci su na dubawa in irin wannan matsalla ta samu ta inda za su bi suga cewa sun daidaita shi jaririn ya daidaita yanda ya kamata a ce ya zauna cikin sannan kuma a dinga kula da ita mai juna biyun ya kasance cewa ba'a cika sa ta ta na wasu ayuka sosai ba ana kula da ita da duk abubuwan da za ta dinga ci da kuma abubuwan da ta ke so ya kasance cewa ba'a barin ta ta na wasu ayyuka masu yawa ta na dai dan ayyuka amma ba masu yawa ba ba masu nauyi ba ta na dai dan ayuka dan kadan ana kula da ita sannan a din ga sa ido akan mahimmanci ga lafiyar uwa da ita da shi jariri ya zama ana sa ido a kan ta ko yaya aka ga ta canja a dauke ta a kai ta asibiti dan dan likitoci su duba ta su ba ta magani sannan kuma su din ga duba shi lafiyan jaririn shi ma ana ganin yaya yake cikin mahaifiyan shi a din ga ba su taimako

? Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. Kamar yadda kukace ayi muku bayani akan waɗanna sunadarai ne,? waɗanna sinadaine,? masu gina jiki,? da macce mai ciki ya ke buƙata dumin samun lafiyar jaririnta,? kuma ta yaya zata tabbatar tana samun wadatar s?? Toh, na farko dai akwai,? zata samu ne ta hanyar,? cin abubuwa masu ƙara lafiya, da kuma itatuwa,? da ganyayyaki, da kuma,? daga ganyayyaki da kuma irinsu wake,? masu. sannan ta kiyaye cin abu masu zaƙi da masu nauyi.? Sannan abu masu zaƙi da masu nauyi za'a ajiyu a su gefe,? ya zama kaɗan take ci ba dayawa ba saboda idan tanaci mai yawa zai iya,? zai iya,? samun mata matsala da ita da jaririn nata.? Sannan,? ya kasance,? ta dinga shan ruwa sosai a kullum.? A ƙalla duk bayan awa biyu ta sha ruwa.? Ya kasance tana shan ruwa sosai da sosai.? Sannnan ta dinga shan magunguna.? Ta dinga shan magunguna masu ƙara lafiya.? Kamar irin masu ƙara jini,? Da kuma masu ƙara lafiya da kuzarin shi jaririn,? da za su ƙara mishi ƙarfi a jiki sannan kuma su ƙara mishi lafiya.? Sannan,? ta dinƙa shan magunguna,? suna rage faɗawarta cikin hatsari da ita da jaririn.? Za su rage musu fadawa cikin hatsari da ita da jaririn.? Sannan,? ta dinga wanke hannun ta kafin taci abinci. Ya kasance komai nata mai tsafta, tanayin abubuwanta cikin tsafta.? Ya kasance ta na shan magunguna sosai masu ƙara lafiya,? a jiki.? Ta kuma hanyar da za ta samu taga cewa eh tabbas,? ta samu,? ta samu wadatar su. Shine ya kasance ana bata su akai_akai. Kamar magani tadinga shanshi akan lukaci.? Su kuma irin kayan lambu,? kayan lambu,? masu ƙara lafiya a jiki suma ta kasance ta na cinsu akai_akai sosai.? Za su taimaka mata wajan samun lafiya sosai.

? Assalamu Alaikum.? Kamar yadda kuka ce ayi muku bayani akan menene,? tsaratsaran haihuwa daban daban. da zaɓuka da ake dasu.? Kamar haihuwa a asibiti,? ko a gida,? ko a ciboyoyin haihuwa.? Kuma ta yaya masu jiran gado zasu yanke,? shawarar abunda ya fi dacewa a garesu?? Na farko dai tsarin haihuwa daban_daban,? da ake dasu,? kamar haihuwa a asibii.? A gaskiya haihuwa a asibiti yafi. Saboda nan ne idan kanada wani matsala,? za suyi ƙoƙari suga cewa,? sun magance matsalar.? Sun daidaita komai, ta yadda zaka haihu, lafiya ya kasance kai kana lafiya sannan kuma jaririnka shima yana lafiya.? Idan ko har a gida ne,? sai a zo a samu matsala.? Kamar a zo aita zubar da jini,? ko kuma ciwannan da ake tsinkau-tsinkau. A zo ai ta samun matsala a gida yazo ya kasance cewa ma,? ita,? uwar jaririn tazo ba lafiya shima jaririn ya kasance shima ba lafiya.? Ya kamata ace dai ana zuwa asibiti.? A haihu a can,? sabida a san matsalar da mutum ke da shi,? ta yadda za'a magance mishi shi.? Da kuma cibiyoyin haihuwa.? Cibiyoyin haihuwa inda ake, cibiyoyin haihuwa kamar ace irin unguwan zuma,? ko kuma eh unguwar zuma.? Su ma gaskiya,? ina gani dai a na samun suma matsala a hakan.? Ya kamata dai ace gaskiya asibitin ake zuwa.? a dinga basu shawara a kan suje asibitin, ta yadda idan wani abu ne ma,? ya faru,? toh za'a je asibitin su zasu san yadda za suyi,ɓ? suga cewa sun magance wannan matsalan,.? an samu lafiya.? Akan ace an haihu a gida a zo aita samun matsala. Ko a cibiyoyin haihuwan,? Asibitin dai shi ne dai yafi kasancewa ace can aka je.

? Assalama Alaikum.? Kamar yadda kuka ce a muku bayani a kam,? wadanne alamomi ne,? dake nuna,? jariri yana maƙale daidai?? Kuma ta yaya uwa zata tabbatar? tana shayarwa cikin kwanciyar hankali,? da inganci.? To na farko dai, alamomin da ke nuna cewa jariri ya na maƙale dai-dai,? shi ne cewa ita uwar jaririn, zata dinga jin motsin shi,? a cikin cikin ta.? Zata riƙa jin motsin shi duk inda yayi, tana jin shi.? Amma idan ya kasance baya maƙale dai-dai zai, dunƙule ne a wuri ɗaya,? ya kasance baya motsi, yana dunƙule ne kawai.? Daganan kuma sai hankalinta ya tashi, tayi tunani cewa, ko irin ya mutu ne shi jaririn,? taji bata jin motsin shi.? Ta hanyar kuma da zata,? shayar cikin kwanciyar hankali da inganci shi ne,? ya kasance cewa shi jaririn yana cikin, koshin lafiya.? Kuma yana,? kuma yana, tana shayar dashi yadda ya kamata,? a kai a kai.? Tahaka ne zai kasance yana samun,? yana samun,? ingantaccen lafiyaa, da kuma karfin jiki.? Kada a ce do sai an hada mishi da madara ko wani abu, ya kasance kawai,? ana shayar da shi ne,? ta yadda zai samu lafiya,? da kuma kuzari.? Yadda itama hankalinta zai kwanta idan taga cewa eh, lafiyan shi ƙalau.? Yana samun,? yana samun abubuwan da zasu dinga gina mishi jiki.? Kuma yana kiba yanayin wayau.? Sannan,? alamomin da ke nuna cewa jariri,? yana kwance dai-dai,? yana maƙale dai-dai shine,? kamar yadda nace zata ringa jin motsin shi a cikin cikin,? duk ta inda yayi zata ji tana jin motsin shi sosai. Idan kuma har baya motsi,? to hakan ke nuna cewa bai kwanta ta dai-dai ba,? zai kuma ya dunƙule a wuri daya, ya kasance cewa baya motsi,? kwata-kwata.? Ba mutuwa yayi ba, ammah da rain shi? kawai dai bai kwanta ta dai-dai bane,? shine zai sa taji bata jin motsin shi kwata-kwata.

Assalamu Alaikum, kamar yadda ku ka ce a muku bayani, dangane da waɗanne alamomi ne, dake nuna jaririn ya na shayarwa daidai, kuma ta yaya uwa zata tabbatar, tana shayarwa cikin jindaɗi da kuma inganci? Toh, na farko dai alamomin da ke nuna cewa jaririn yana, ana shayar dashi ta daidai shine, za'a ga yana ƙiba kuma sannan, yana samun lafiya sosai, zai taso ya na da ƙarfi a jikinshi, ko da yaushe. Za aga cewa yana cikin ƙoshin lafiya. Babu abunda ke damunshi dangane da wata cuta. Zai zamo cewa kullun cikin ƙoshin lafiya yake. Sannan kuma, ta yanda, ita mahaifiyar zata tabbatar tana shayarwa cikin jindaɗi da inganci shine na yanda za ta ga, cewa shi yaron ya taso cikin lafiya da kuma kuzarinshi, yana aikace-aikacensa irin na yara. Yana samun lafiya sosai. Ba ta ganshi yana, idan ta ganshi ya zaune kullum yana ƙara ramewa, hankalinta zai zamo ya tashi tai ta tunanin me ke damunshi. Amma idan har taga cewa, yana samun lafiya gashi yana ƙibarshi, zata hankalinta zai kwanta, za taji cewa eh lallai itama wannan yaran nata, lafiyarshi ƙalau, yana cikin kwanciyar hankali, kuma babu abunda ke damunshi yana samun shayarwa sosai. Na yanda zai kasance lafiyar shi ƙalau babu abunda ke damunshi. Sune um alamomin da ke nuna cewa jaririn yana shayarwa dai-dai, za ka ganshi ba abinda ya, ze abunnan ɗinshi za ka ga ya na, yana wasan shi ko ina ba inda baya zuwa. Sannan itama mahaifiyar hankalinta zai zamo ya kwanta. Tani ganin ɗanta yana yawanshi. Babu inda baya zuwa, hankalin shi a kwance, ga shi cikin ƙoshin lafiyan shi.?

Ga manyan dalilan al'adu da zamantakewa dake hana mutane amfani hanyoyin tsara iyali a ƙauyuka ko wuraren da basu da basu da isassun service. Na ɗaya: Addini, wqasu mutane suna ganin amfqani da kayan hana haihuwa na sa _ na saɓawa koyarwar addininsu musamman idan ana ɗaukan haihuwa a matsayin ƙaddara daga Allah. Na biyu: Jin Tsoron abinda jama'a za su ce. Mutane mutane da dama suna tsoron su bayyane cewa suna amfani da tsarin iyali saboda jin hakan zai zai janyo musu kyama ko zargi daga al'umma. Na uku: Rashin ilimi, a wasu ƙauyuka mutane basu da isassun ilimi game da faidar tsara iyali, ko kuma suna da ra'ayoyi ra'ayoyin da basu dace ba saboda illa ko tasirin kayan hana haihuwa. Na huɗu: Ra'ayin maza. A lokuta da dama maza basa yadda da matansu suyi amfani da hanyoyin hana haihuwa. saboda suna gani hakan zai nrage musu iko ko kiuma zai sa mata su zama 'yan iska. Na biyar: Al'adu. wasu al'adu na girmama na girmama yawan 'ya'ya musamman maza, don haka ana kallon amfani da kayan hana haihuwa a matsayin a matsayin barazana ga al'adar haihuwa da yawa. Na shifda: Tsoro nda gayyata jita-jita. Akwai jita-jita da yawa dake kawo da dake dake yawo kan cewa kayan hana haihuwa ja jawo rashin haihuwa gaba ɗaya ko wasu cututtuka wanda hakan ke hana amfani da su. Ga ga ƙarin muhimman dalilai na zamantakewa da al'ada, da al'adu dake hana amfani da service na tsara iyali a ƙauyuka ko wuraren da basu da issasun tsari. Na ɗaya rashin service na tsarin lafiya a kusa Na biyu, talauci, na uku rashin tallafi daga gwammanti ko ungiyoyi. Na huɗu: Gudanar da aure da iyali a hannun miji kalai. Na biyar: Sana'ar yara, Na Shida, ƙin amincewa da sabbin dabaru.

Assalama alaikum kamar yadda kuka ce ayi muku bayani akan menene mubuɗin cigaban jiki da cigaban da za'a sa ido alokacin farkon shekarar rayuwar yaro kuma ta yaya iyaye za su bibiyi ci gaban jaririn su? To na farko, mabuɗin ci gaban jiki da da cigban da za'a sa ido a lokacin farkon shekarar rayuwar yaro, sun haɗa da: Ya zamo cewa ana kula da abunda zai ci da kuma abunda zai sha da abubuwan da za su kasance suna gina mishi jiki ta yadda zai kasance ya taso cikin ƙoshin lafiya, babu abunda da ke damunsa yana samun kulawa sosai na dag abunda zai ci da abunda zai sha, da tsaftan jikinshi, da kuma yadda zai ci abincimasu gina jiki, na yadda za'a dinga kula da rayuwanshi a shekaranshi na farko, sannan kuma ta sannan kuma ta hanyar da iyaye za su bibiyi cigban jaririn su shine na zuwa wajen likita. ana zuwa ana aunawa a gani wanne ci gaba ake samu game da shi, baya tattare da wata ciwo, babu abunda ke daminshi? yana samun abinci yanda ya kamata, yana samun kula yanda ya kamata, ana kula da shi, ana ana nuna mishi kulawa sosai ana ba shi abinci masu gina jiki na yadda zai kasance ya na samun abincin da zai dinga gina mai jiki? sannan kuma yna samun kulawa sosai da sosai? To ta haka ne iyaye zasu bibiyi cigaban jaririnsu sannan kuma a duba lafiyan ƙwaƙwalwanshi aga cewa lafiya lau komikomai lafiyanshi ƙalau babu abun da ke daminshi, yana lafiya, yana samun yana samin kulawa sosai a guraren su iyayen nashi. Suna bashi kulawa sosai, ana kula da abubuwan zai dinga ci da abunda zai sha, yana samun kulaw sosai.

assalamu alaikuma kaman yanda kukace amu ku bayani akan menene mahimmancin abubuwanda ke tattare da zuyartar yara masu kyau kuma ta yaya suke temakawa wajan kula da lafiyan jiki daci gaban yaro to mahimman abubuwan dake tattare da ziyartar yara shine yaka sance cewa ana kaisu asi biti anadubasu ba a barinsu su zauna a gida na tsawon watanni ace ba a kaisu asibiti an dubasuba anga yaya suke yaya lafiyarsu yike sannan kuma ta yaya su ke temakawa wajan kula da la fiyar jiki dashi gabar yaro to ta yarda suke kulawa da lafiyar jiki shine zasu bada shawarwari ankan cewa adunga kula da cinshi da shanshi a dunga kula da abubuwan da ze dunga ci wanda zasu dinga taimakawa wajan bunƙasar lafiyar jikinshi ya zamo cewa yana zaune lafiya babu abun da ke damunshi wajan abubuwan da yake ci da kuma abubuwan da yi ke sha da ci gaban yaro yazaman cewa ana kula da cewa yana samun cigaba kaman daga idan yafara wayau daga zama zuwa rarrafe zuwa tafiya daganan zuwa fara magana to shine abubuwan da za a kula dashi wajan ci gaban yaro yaka sance ana kula da ci gaban shi ana gani abubuwan da yake samun ci gaba akai ana ana ana zuwa kuma ana ziyartan likita shi kuma wajan kula da lafiyar jiki ya dan ganta da yanayin kalan abinci yakasance cewa ana bashi abinci masu tsafta masu gina jiki yana ci a hakane za a samu za a samu taimakawa wajan kula da lafiyar jikin shi yazamo cewa jikinshi yana samun abinci masu gina jiki yana ci yana samun ruwa masu tsafta dakuma kulawa ta yadda za a dunga kulawa dashi ana kulawa da lafiyan jikinshi

Assalamu alaikum kaman yanda kuka ce amaku bayani a kan wasu alamomine na bakin ciki na haihuwa bayan haihuwa kuma ta yaya sababbin iyaye mata zasu banbantashi da ƙalu balene sababbin iyaye to wasu alamomi na bakin ciki na haihuwa bayan haihuwa sun haɗa da a haifi yaro ya kasance cewa baiya da lafiya ko kuma a haife shima yazo baya da ryai ya rasu? yakasance cewa dai an haifa ɗa ko baya da lafiya baya da lafiya yazo kuma daga baya ya rasuwa ko kuma a haifi ɗan ya zo yazo ma baya da ryai gaba ɗaya yakasance cewama ya rasu to kuma ta yaya sababbin iyaye mata zasu ban ban tashi da ƙalu bale ne to ta idan zasu banban tashi da ƙalu bale shine cewa da ma susan cewa shi rayuwan duniya dama haka yake idan ya kasance cewa an haifeshi baya da lafiya to dama cen wannan ƙalubalena a garesu na cewan wata ƙila sanda suke da cikin basuje asi biti andunga aunawa andunga gwadawa agani a ɗaurasu akan magunguna sannan kuma abasu shawara akan abinda ze: ƙarama shi jaririn la fiya aciki ciki ba ƙila basa basa zuwa asibitin to gaskiya haka ze zamo cewa ƙalu balene agaresu sannan ban banban tashi da iyaye zasu yi shine banbancin shi shine zasu banban tashi akan cewa shi idan yaro yazo da ryai idan yazo ba ryai to dama cen haka Allah ya ƙaddaro idan kuma yazo baya da lafiya ne to dama can dama can wannan ni ina ganin kaman acewa lefin sune dasu basa zuwa asibiti ana dubasu ana musu gwaji akan haka sabida tin yaro na dan jariri yana ciki yakamata ace suna zuwa asibiti ana dubawa ana ganin la fiyanshi ana kuma ɗaurasu akan maguguna

Assalamu alaikum kaman yadda kukace amuku bayani akan menene mahimman matakan farfaɗowa na jiki ga iyaye mata bayan haihuwa kuma ta yaya zasu iya gudanar da al'amuran da suka shafi bayan haihuwa kaman zubda jini kumburi da ciwon ciki to mahimman matakan farfaɗowa na jiki ga iyaye mata bayan haihuwa sun haɗa da yakasance cewa bayan bayan ta haihu yakasance cewan ta koma asibiti na inda zasu ƙara duba lafiyan ta su ɗaurata akan magungunan dasu ka dace na ganin cewa babu wani matsala da ya sameta bayan ta haihu sun ɗaurata akan magunguna sun kuma duba lafiyanta sunga cewa eh lafiyanta ƙalau tana nan lafiya lau kuma taya tayanda zasu gudanar da al'amuran da suka shafa bayan haihuwa kaman zubda jini ya kasance cewa shima wannan an ziyarci likita domin yabada shawara akan hakan se kuma kumburi dama cen kumburi wani lokacin eh yakan zamo haka wani lokacin kuma hawan jini yana iya sa shi kumburin agan mutun ya kumbura tayi kumburi sosai sannan kuma ciwon ciki shi ciwon ciki ina ganin kaman irin matsala ne na matsala ne na dama shima da za aje asamu likita a mishi bayani hakanne ze bada gudun mawa sosai da ze ɗaura akan magunguna da ze bada domin temakawa aga cewa eh shi ciwon cikin ya tafi sannan mahimman matakan farfaɗowa na jiki ga iyaye mata bayan haihuwa sun haɗa da eh aje gurin likita ya duba sosai ya tabbatar cewa babu wani matsala ba wani abu da ka iya zuwa daga baya ya ɗaurasu akan magunguna da zasu ga cewan in sha Allah idan aka shashi komi ze tafi cikin ƙwanciyan hankali ba tare da wani damuwaba zasu samu lafiya garkuwan jikinta ya farfaɗo ya dawo daidai kaman yadda yake da

assalama alaikum kamar yanda kukace ai maku bayani akan menene bambance masu mahimmanci tsakanin tsare tsaren inshora na kiwon lafiya masu zaman kansu da inshora lafiyar jama'a kuma ta yaya wadannan bambance bambancen ke tasiri da zabubbukan daukan hoto da farashi to bambance bambance masu mahimmanci tsakanin tsare tsaren inshora ta kiwon lafiya masu zaman kansu sune su sunayine domin jama'a su amsa ne su sani kuma su kafa kungiyar su na yanda mutane zasu san cewa eh suna bada tallafi kuma suna bada gudunmuwa ma al'uma wajen ganin cewa kowa ya zamo cewa yana samun magunguna na yanda zai dinga gudanar da zai dinga gudanar da da rayuwan shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani damuwa ba da kuma sai kuma inshorar lafiyar jama'a shi inshorar lafiyar jama'a shine kamar inshorar da akeyi na asibiti na ma'aikatan kwamnati da sukeyi su suna yine na sunayine na suna cire kudaden su a cikin albashin ma'aikata kwamnatin idan anyi albashi zasu cire a ciki kuma yawanci ma sai kaji ana asibitin kamar cewa babu magunguna kawai za'a ce babu magani ba'a riga an kawo ba haka nan zakai hakuri sai dai kasa kudi ka saya bayan kuma an rigada an cire cikin albashin ka to bambance bambancen dake tsakanin su kenan ita wannan idan kaje na masu zaman kansu zaka samu magani sosai fiye da yarda duk kake tunani kuma inshorar lafiya jama'a zaka iya zuwa asibiti acema babu magani kuma taya wannan bambance bambancen ke tasiri da abu da zabubbukan daukar hoto da farashi wajen yarda suke ta samun bambance bambance da tasiri su kungiya masu zaman kansu tana suna samun yanda zasuyi su dauki hotuna su sa a kafafen yada zumunta kamar yanda za'a cewa eh gaskiya suna bada gudunmuwa suna tallafa ma al'uma wajen ganin cewa kowa ya samu magani akan farashi mai rahusa

assalama alaikum kamar yanda kukace amaku bayani akan menene iyakoki na game ga nah game gari da aka samu a cikin tsare tsaren inshorar lafiya kuma ta yaya masu tsare tsaren zasu iya gano wadannan hane hane kafin su sayen tsari toh iyakokin iyakokin na game gari da aka samu a cikin tsare tsaren inshorar lafiya sun hada da cewa za su dinga bibiyyan gidaje suna ganin cewa babu wani wanda yake da matsala na wanda baida lafiya ba'a kaishi asibiti ba za su tabbatar da cewa idan har suka zo baka da lafiya zasu bada shawara ganin cewa sunje sun sunje sun zasu baka shawara akan cewa ka dauka marar lafiyar kaje ka kai shi asibiti a duba shi iyakokin su anan shine ba'a yarada su dinga bata kwamnati akan cewa asibitin gwamnati basa bada magani sune masu bada magani ga haka ba'a yarda ba gaskiya haban ba ba hakan bashida kyau kwata kwata kuma taya masu tsare tsare zasu gano wadannan hane hane kafin sayen tsari zasu iya ganowa ta hanya kamar kamar cewa idan suka zo idan su wadannan sunje asibiti zasu ga cewa idan akace masu ba magani sai mutane su dinga cewa eh ai dama chan an riga an fada cewa bama a bada magani a asibitin da dai maganganu irin haka ta hanyan da zasu ta zasu zasu zasu hanyan da kuma ta yaya masu tsare tsare zasu iya iya gano wadannan hane hane daga masu sayen tsari kenan sannan minene iyakokin iyakoi na game na game gari da aka samu da aka samu a cikin a cikin tsare tsare na inshorar lafiya shine kamar yanda nace zasu dinga zuwa gida suna dubawa suga cewa idan an samu marar lafiya su bashi shawara akan cewa a dauke shi a kaishi asibiti domin a duba shi a bashi magani in kwantarwa ya in kwantarwa ya kama ayi a kwantar da shi ya dai zamo cewa ya samu lafiya an bashi taimako an bashi magunguna

assalama allaikum kamar yarda kukace ayi maku bayani akan menene illar lafiya ga mutanen dake zaune nesa da wuraren kiwon lafiya kuma suna kwakwarmaya da don samun kulawar likita akan kari toh illar dake lafiya ga mutanen dake zaune nesa da wuraren da wuraren wuraren da suke da suke zaune nesa da guraren kula da kiwon kafiya shine zai kasance cewa idan suka kamu da ciwo kan ace sunyi kokari suntafi gurin likita kuma sunje an basu magani na wani aiki ne na yanda za'a ce har an ma zo an samu anzo an rasa ma mutum kafin ma ace kokarta an tafi chan chan gurin wurin likitan zai taimaka ya basu magunguna sannan kuma gwaggwarmaya don samun kulawa a wurin likita akan kari ya kasance cewa su kuma likitoci idan suka ga irin su sunzo domin neman magani zuwa gurin likita ya kasance cewa mun basu kulawa sosai inda har za'a samu a samu bun kasa a karin rashin lafiyar nasu ya kasance cewa an basu taimako na gaggawa kuma an kula dasu wajen cewa an kula da su wajen cewa anga cewa har sun samu lafiya ciwon ya bar jikin su to menene illar kuma lafiya ga mutanen dake zaune nesa da wuraren kula da wuraren wuraren wurin gurin kula da lafiya ya kasance suna da nisa irin wadanda ke kauyaku haka basuda lokitoci dake zaune kusa da su to zai zamo cewa idan ciwo ya kama su kafin su shigo cikin gari suzo gurin likita ma harya duba su ya basu magunguna zai iya zama cewa an san an rasa mutum ya mutu ba'a samu anzo gurin likita sabida yanayin hanya da halin rayuwa yanzu daya kasance cewa kafin ma a samu a fito cikin gari gurin likita wani abun ma na iya faruwa a hanya azo cewa an rasa ba'a samu an karasa wurin likitan ba

assalama alaikum kamar yanda kukace ayi maku bayani akan wadanne abubuwane ke haifarda hauhawar farashin sabis na likita kuma ta yaya suke tasiri duka marasa lafiya da masu bada lafiya to abubuwan dake haifar da hauhawar farashin sabis na likita sun hada da shine azo asibiti babu likita bai zo ba ba wanda zai duba marasa lafiya ka dauki tsawon lokaci likitan bai zo ba wani lokacin kuma su kuma marasa lafiyan sun sun wahala ciwo ya riga ya ci jikin su kamar yanda zai ma zamo cewa ma koda likitan yazo idan yazo ma basu gudun muwa kafin ma ace jikin su ya dawo kamar yanda yake da anci wahala sabida anje asibitin ba'a sami lokita ba likitan baya nan ko baizo ba gaskiya hakan nada matukar illa sosai kuma taya suke tasiri duka marasa lafiya da masu bada lafiya to yanda suke tasiri wurin marasa lafiya shine za'a kawo marar lafiya asibiti azo babu likita ba nosis babu likita babu masu bada taimakon gaggawa kwata kwata yanzu yace kuma anzo an samu an bada sun ba majinyaci gudunmuwa daya kamata akan cewa ya samu lafiya da kuma masu bada lafiya suma basa zuwa da wuri a kawo marar lafiya yazo an kawoshi an kawo shi yana bukatar aikin gaggawa ya kasance cewa ma anzo asibitin ma ba likitoci ba masu kula da marasa lafiya wannan ma kafin likitan ma yazo shi wannan mai ciwon ya riga ya ya riga ya wahala yaji jikina yanda zai kasance cewa kodama likitan ya bashi wani gudunmuwa zai kasance cewa kafin ma a samu ya farfado idan yanada kwana a gaba kenan kafin ya samu ya farfado to sai an dau kwanaki kuma sai ya ci wahala kafin nan idan kuma ya kasance cewa cewa ana samun likitoci a asibiti zai kasance cewa ana samun raguwar wadannan abubuwan idan likitan yazo zai kasance cewa

Assalamu alaikum warahmatullah Kamar yadda kuka ce a ma ku bayani a kan waɗanne dabaru ne mafi inganci dan yin shawarwari ko rage kuɗaɗen manyan asibitoci kuma ta yaya marassa lafiya za su bayar da shawarar kansu a cikin wanna tsarin to dabarun da dabaru mafi inganci dan yin shawarwari ko rage kuɗaɗen manyan asibitoci su ne kamar in na ce a rage kuɗi na yanda za a ce idan aka zo ganin likita sai an biya kuɗin kati. an biya kuɗin wanen ne wane ne ace an rage saboda a yi dubi ga zuwa ga waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda ba su da ƙarfin da za a ce sun biya duka waɗannan kuɗaɗen. a ce an ɗan rage masu ko da kaso ishirin ne a cikin kuɗin da ya kamata ace sun biya Ina tunanin idan biyo waɗannan dabarun to za a samu a rage kuɗaɗen manyan asibiti wa kuma ta yaya marassa lafiya za su bayar da shawarar kansu a cikin wannan tsarin. to shawarar da marassa lafiya za su bayar a ciki shi ne na san za su ce ne ba su da kuɗi yanzun ana matsala halin rayuwa yaushe aka biya wannan kuɗi aka biya wancan aka biya wancan musamman a ce an kwantar da mutum a asibiti ya ɗau kwana biyar kullum sai ka biya kuɗin gado kuɗin magani kuɗin abubuwa ya kamata ace an musu duba a kana haka an rage kuɗin yawan asibitin ya zamo an rage musu wani abu daga ciki koda a ce ba rage duka ba ya dai kasance cewa an rage kaso mafi kaso mafi koda ƙarami ne a ciki kaso mafi ƙaranci a cikin kuɗin da suke biya ya kasance cewa an rage masu shi. ko ta haka ne za a samu rage kuɗaɗen manyan asibitoci. ya zamo cewa an ɗan rage musu ko da ba dai kuɗi mai yawa ba ne a rage hakan su ma zai sa su ji daɗi a ransu sabida ayyukan suna da yawa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce sun yi. ya zamo an rage musu ina tunanin waɗannan su ne mafi ingancin inganci don yin shawarar rage kuɗaɗen manyan asibitoci.

Assalamu alaikum, kaman yanda kuka ce a muku bayani ta yaya nisa zuwa wuraren kiwon lafiya ke tasiri da ke tasiri damar samun lafiya musamman ga ya ga musamman ga ɗaiɗaikun mutane a karkara ko wuraren da ba'a kula da su ba so ta yanda nisan zuwa wuraren kiwon lafiya ke tasiri da ke tasirin damar samun lafiya shi ne ya kasance cewa an gina musu kaman asibiti ko da ƙaramar asibiti ne a cikin karkaran ta su da zai zamo cewa ba dole sai sun fito cikin gari sun zo asibiti ba sabida nisan da zai musu ga kuma kashe kuɗin abin hawa ya kasance cewa an gina musu asibiti ko da dai ƙarama ce ba wata me girma ba, a kuma sa musu likitoci ƙwararru wanda zasu zo su dinga dubawa da su dare da rana suna zuwa suna suna zuwa suna duba su akai, sannan musamman ga ɗaiɗaikun mutane a karkara ko wuraren da ba'a kula da su guraren da ba'a kula da su gaskiya zaka ga, zaku ga ana yawan samun mace-macen mutane a gurin sabida babu asibiti kuma sannan babu irin masu duba garin da suke zuwa dubawa a karkara ba'a samun su saboda yawancin cututtuka su taru sun fi yawa a ƙauye sabida ba'a zuwa ana duba su kuma basa zuwa asibiti suna duba lafiyan su se cututtuka ya taru yayi yawa a can ya zamo cewa kuma ana yawan samun mace-mace to ta yanda za'a yi abu shi ne ya kasance cewa dai an gina musu asibiti ko da asibitin dai ba me girma bace, ya kasance cewa an waiwaye su an gina musu asibiti ko da ba me girma bane kuma sannan a sa musu kayan aiki da likitoci da zasu zo su dinga duba su idan ya zamo cewa basu da lafiya suna duba su suna duba lafiyan jikin su, to hakan ina gani shi ne za'a samu a magance sannan ta yaya nisa zuwa wuraren kiwon lafiya ke tasiri, ke tasirin damar samun lafiya, to a hakan dai gaskiya ba wani tasiri ba ne da shi, sabida ya yi nisan da za'a ce.

Assalamu alaikum kaman yadda kuka ce a muku bayani akan mahimman ƙalubalen kiwon lafiya da ɗaiɗaikun mutane da ke zaune a yankunan karkara ke fuskanta kuma ta yaya za'a iya magance waɗannan ƙalubalen ta hanyar manufofi ko ƙwayo ko hanyoyin magance al'umma to mahimman ƙalubalen kiwon lafiya da ɗaiɗaikun mutanen da ke zaune a yankunan karkara ke fuskanta sun ya kasance cewa idan basu da lafiya basa samun ingantattun magungunan da zasu sha da zai zamo cewa har sun sha sun warke kuma sannan babu yadda za'a yi a ce sun je gurin likita ya duba su, ya basu magunguna da zasu sha domin su samu lafiya sai dai su yi ta zama da ciwo ƙarshe idan ciwon ya ci jikin mutun a zo kuma a rasa shi sannan hanyar da za'a magance wannan a cikin al'umma shine ya zamanto cewa an gina musu asibiti idan aka gina musu asibiti a sa musu ƙwararrun ma'aikata sannan kuma a kawo ma, a kawo musu kayan aiki, a kawo magunguna a kawo musu kayan aiki da kuma likitoci ƙwararru wanda zai kasance suna duba su, suna duba lafiyan su suna basu magunguna domin kare kan su daga kamuwa da cututtuka wannan mahimman ƙalubalen kiwon lafiya da ɗaiɗaikun mutane dake zaune a yankunan karkara ke fuskanta sun haɗa da yawancin zazzaɓi, da su cizon sauro ya kasance cewa ga sauro, zazzaɓi, malaria na kama su amma kuma zazzaɓin cizon sauro amma kuma babu yadda za'a ce sun samu maganin da zasu sha domin su samu sauƙi sai dai su yi ta zama da ciwo ciwo na kama su yana cin jikin su suna ta wahala kafin kuma a ce sun fito gari sun zo gurin likita sun zo gurin likita wani babban ƙalubale ne a gare su sannan kuma ta ya za'a iya magance waɗannan ƙalubalen shi ne ya zamo cewa ana zuwa ana wayar musu da kai sannan ana samun duba gari suna zuwa.

Assalamu alaikum kun ce a muka bayani ta yaya ƙwayar hana haihuwa ke hana ɗaukar ciki to ta yanda ƙwayar hana haihuwa ke hana ɗaukar ciki shi ne idan ƙwayar hana haihuwa ya zamanto cewa mutun ba shi da lafiya kuma be je asibiti an gwada shi ba, bare har a duba a ga abinda ke damun mutun to hakan na iya hana ɗaukar ciki a gare shi sannan kuma idan har mutun bai san cewa ma yana ma ɗauke ma da ƙwayar a jikin shi ba sabida rashin zuwa asibiti zai zamanto cewa ma bai ma san ma da ƙwayar a jikin shi ba kuma hakan zai hana mutun samun ciki sannan kuma mutun bai je asibiti ba, ba'a duba shi ba ba'a ga me ke damun shi ba, irin haka yakamata a ce a dinga zuwa asibiti ana yin gwaje-gwaje ta nan ne za'a gane cewa eh, ga abinda ke damun mutun ya zamanto cewa an je asibiti an gani ta yanda zai zamo cewa an samu rage-ragen waƴannan abubuwa da ke faruwa nan yanda zasu baka shawara sannan su ɗaura ka akan magani na ƴanda zasu ɗaura ka akan magani cewa ka samu ka samu lafiya ka samu kuma cikin sannan kuma ana idan kaje asibitin zasu samu wata na'urar da ke shigar da ita cikin mahaifa tana hana tana bada taimako wurin ganin cewa an samu an samu an samu rage-ragen kamuwa da ita wannan cuta an baka magunguna, a bada shawarwari ta yanda za'a ga cewa an samu an samu, an samu lafiya an kuma guje ma ita wannan ƙwayar sannan a dinga zuwa wurin likitoci suna dubawa, suna duba mutun suna ba shi, suna duba mutun suna ɗora shi a kan magunguna.

Assalamu alaikum kaman yanda kuka ce in muku bayani akan mene ne IUD kuma ta yaya yake hana ciki to IUD dai baya taɓa barin maniyyi yayi girma a cikin ƙwan, sannan zai maida ita ta zama mai wahala a cikin ƙwan ta yanda ta yanda ba zai iya zama ba a cikin mahaifan, sannan yana canja maniyyi sannan yana hana shi haɗuwa da ƙwan ta yadda za'a samu wani cigaba sannan kuma yana shiga cikin mahaifa sannan kuma shi IUD ɗin nan ƙaramin abu ne wanda yake kasancewa a cikin mahaifa ta yanda zai hana ciki ciki zama sannan kuma ya hana ciki samuwa shi IUD baya taɓa barin maniyyi yayi girma a cikin ƙwan sannan zai maida ita ta zama me wahala a cikin ƙwan ta yanda ba zai iya zama ta yanda cikin ba zai iya zama ba a cikin mahaifa sannan yana canja sannan yana hana shi haɗuwa da ƙwan ta yadda za'a samu wani cigaba sannan kuma yana shiga cikin mahaifa sannan kuma shi IUD ɗin nan ƙaramin abu ne wanda yake kasancewa a cikin mahaifa ta yanda zai hana ciki samuwa kuma yana da matuƙar illa sosai a jikin mutun sabida zai hana mace ɗaukan ciki ta yanda za'a ce har ta haihu ko ta ɗauka ba zai zauna ba sai dai ya zube ba sai kuma an je asibiti an yi bincike ne sannan a gane cewa ga abinda ke faruwa da shi da ita wacce hakan ke faruwa da ita sannan kuma IUD baya taɓa barin maniyyi da ya girma a cikin ƙwan sannan zai maida ita ta zama mai wahala a cikin ƙwan ta yanda ba zai iya zama ba a cikin mahaifa sannan yana canja sannan yana hana shi haɗuwa da ƙwan ta yanda ba za'a samu wani cigaba ba, yanda idan ƙwan ya, maniyyi ya haɗu da ƙwan ya zamo cewa an samu ciki an samu ɗa, to hakan ba zai taɓa yiwuwa ba.

Assalamu alaikum kaman yanda kuka ce a muku bayani akan menene tsarin dasawa da kuma yadda yake hana daukan ciki toh da farko dai tsarin dasawa yana hana daukan ciki idan anso a daidaita yawan haihuwa kuma ana sa shi ne a hannu wasu na sawa na tsawon shekara biyu wasu tsawon shekara uku wasu tsawon shekara hudu wasu biyar wasu goma ya danganta dai da yanda ka zauna kayi tsarin abunka sannan yana hana daukan ciki sannan shi karami ne siriri sannan ana sa shi a cikin jiki a cikin kataran hannu sannan ana sa shi domin daidaitawa daidaitawa ko tsarin haihuwa domin a daidaita yawan haihuwa ana sa shi ne a hannu na yanda zai zamo cewa anyi tsari na yanda ga yaran da za'a haifa an tsara komai ya zamo cewa anyi tsari anje asibiti anyi tsarin yanda haihuwan zata kasance anyi an sa wannan dasawan um an sa wannan abin dasawan a hannu ta yanda zai kasancewa an kiɗiɗiga 'ya'yan da za'a haifa toh tsarin dasawa yana hana daukan ciki idan anaso a daiadita yawan haihuwa kuma ana sa shi ne a hannu na wasu ana sa shine a hannu wasu na sa wa na tsawon shekara biyu wasu na sa wa na tsawon shekara uku wasu huɗu wasu shekara biyar wasu shiɗa wasu goma ya danganta da yanda ka zauna ka tsara yanda abunka zaiyi yanda abun zai kasance ma sannan yana hana daukan ciki sannan shi karami ne kuma siriri sannan ana sa shi a cikin jiki a cikin kataran hannu sannan ana sa shine domin daidaitawa ko tsarin haihuwa domin a daidaita yawan haihuwa sabida ba'a dinga haihuwa bankatai ba ya kasance komi ana tsara shi

Assalamu alaikum kaman yanda kukayi tambaya ayi bayani akan menene tsarin iyali na halitta kuma ta yaya yake taimakawa hana ciki toh tsarin iyali na halitta shine ana kaman shine wanda za'a zauna ace an zauna anyi anyi tsari cewa daga shekara kaza zuwa shekara kaza za'a haihu kuma ga 'ya'yan da za'a haifa ya zamo cewa an zauna an kididdige 'ya'yan da za'a haifa sabida kada a dinga samun 'ya'ya barkatai a dinga haihuwa ba tsari ya kasance cewa ana samun tsari ana anayin ana ana tsarin 'ya'yan da za'a haifa sannan taya yake taimakawa wajen hana ciki toh ta yanda yake taimakawa wajen hana ciki shineidan aka sa shi wannan abun dasawan idan aka sa shi zai hana mace daukan ciki ta yanda bama zatadauki cikin ba balle ma har ta haihu sai ya kai iya tsawon shekarun da tsara cewa zasu haihu sannan sai suje asibiti sai a cire idan aka cire daga nan zuwa kowani lokaci zai kasance ta dauki ciki ta haihu bayan ta haihu zasu je a sake sa musu idan aka sake sa wa shima zai zamo cewa ya hana daukan ciki har sai shi yaron yayi wayo ya kai iya tsawon shekarun suka da suka na cewa zasu sake haihuwa sannan sai su sake komawa asibiti kuma a je a sake um cire a cire musu sannan sai ta iya samun ciki a kowani lokaci shi tsarin iyali na halitta wannan dama ya riga ya zamo ne can can can asali da miji da mata su zauna suyi suyi tsarin abun su cewa baza su haihu ba sai bayan shekara kaman ala misali a ce sai bayan shekara biyar yaro ya girma yayi wayo sannan sai a zo a sake samun wani cikin kuma a sake haihuwa toh wannan shine tsarin tsarin iyali na halitta.

Assalamu alaikum kaman yanda kuka ce a muku bayani akan meyasa wasu ke ganin cewa allurar rigaƙafi basu da lafiya musamman a nijeriya toh abun da yasa suke ganin cewa kaman allurar rigaƙafi suke ganin cewa allurar rigaƙafi basu da lafiya shine zasu dinga ganin cewa kaman da can lokicin iyayen mu na baya na ɗa can ai sun rayu hakan ba tare da rigaƙafin ba sun rayu kuma suka zamo masu lafiya sai suke ganin kaman cewa eh ai muma yanzu za'a iya 'ya'yan yaran mu zasu iya rayuwa ba tare da allurar rigaƙafin ba abun kuma da basu sani ba shine cewa shirmen ɗa da na yanzu ba ɗaya bane na ɗa suna cin abinci masu amfani na yanzu ko kawai ana ci ne dan dan yunwa shiyasa ciwuwuka ke kama mu kuma ya zama dole ace anje domin ayi alluran rigaƙafi yan nijeriya gaskiya su dai basu cika yadda azo ace za'a masu allura rigaƙafi ba basu cika yadda da wannan ba sabida suna ƙirarin cewa iyayen su na ɗa iyayen su na ɗa ai a haka suka rayu har suka mutu suka haife su suma ba'a musu ba sai yanzu a ce 'ya'yan su za'a mawa su kan iyayen su na da haka suka rayu basuyi alluran rigakafin ba kuma haka suka rayu suka zauna da lafiya su suka ma fi mu lafiya toh abun da suke iƙrari dashi kenan akan cewa ai ba sai sun je sunyi allurar rigaƙafi ba wasu ke ganin cewa allurar rigaƙafi basu da lafiya um a gaskiya san an zauna an tace alluran rigaƙafin kafin ace an zo anyi ma mutun sabida baza'a taba ma mutun alluran rigaƙafin da yakan zamo cewa ba'a ba'a zauna an tsaftace shi an gane ingancin shi ba ace anzo anyi ma dan adam daga baya kuma a zo a samu matsala sai an zauna an tsaftace shi sannan a zo ayi ma mutum na yanda zai samu ya samu lafiya gaskiya nijeriya su kasance suna kai 'ya'yan su ana musu rigaƙafi ta haka ne zasu gane cewa 'ya'yan su na samun lafiya sosai

Assalamu alaikum Assalamu alaikum Kamar yanda kuka ce a muku bayani akan, akan me yasa damar yin amfani da maganin hana, ha a ma maganin hana haihuwa a doka ya na da mahimmanci ga lafiyar mata da wal-walar su. To abun da ya sa damar yin amfani da maganin hana haihuwa a doka ya na da mahimmanci shi ne; Cewa ba za ka yi saurin tsufa da wuri ba. Sabida ka riga kayi tsarin abunka tun-tuni ka riga ka tsara iya adadin ƴaƴan da za ka haifa. Za ka dinga samun ciki akai-akai ka na haihuwa, barkatai ba, ka na hihuwa da yawa da yawa ka na tara ƴaƴa daga ƙarshe su zo ka kasa tarbiyan su. Su zo su zama wasu irin mutane a cikin al'umma. To sannan zai zamo cewa eh su na da lafiya su matan sosai. Sabida za su taso su na da, su na ganin ƴaƴan su ba su wuce biyu ba ko uku, ba suda wani yawa. Ba za su ce za su sa musu ciwo, za su taso su na da lafiya sosai da kuma wal-wala. Za su dinga ji daɗin sosai cewa ƴaƴan su ba masu yawa bane. Ga su nan dai, ba su da wani yawa sosai. Ga su nan ɗan dai-dai yanda ake so. To za su dinga jin daɗi sosai, kuma su basu tarbiyya sosai. Yanda za su ji daɗin basu tarbiyya, za su ji daɗin sosai. Sannan abunda ya ke sa damar yin amfani da maganin hana haihuwa a doka ya na da mahimmanci, to shi ne; Ya zamanto cewa ana yin tsarin haihuwan nan idan ba ka son haihuwa da yawa sai kaje asibiti, a sa maka abun dasawa, na wanda zai hana ka ɗaukan ciki. Yayin da ka ga ka buƙatu ka na son ka haihu sai kaje asibiti sai a cire maka. Idan aka cire maka to za ka iya samun ciki kowane lokaci. Sannan kuma ya na da mahimmanci a doka, a doka ya na da mahimmanci, sabida za'a, za'a rage yawan yara marasa ji a anguwa. Sannan kuma za'a rage yawan population. Za'a, za'a rage yawan, ya za'a rage yawan mutane da ke cikin da ke cikin unguwanni, da kuma yanda za'a samu a ga an cewa an tarbiyyantar dasu.

Assalamu alaikum Kamar yanda kuka ce a muku bayani akan me yasa ya ke da mahimmanci a tsara lokacin da za'a haifi yara. T dalilin da yasa ya ke da mahimmanci a tsara lokacin da za'a haifi yare shi ne; Y zamanto cewa kun yi tsarin zuwa, daga shekara kaza zuwa kaza wannan lokacin hutawa ne, ba lokacin haihuwa ba. Daga shekara kaza alal misali ace daga farkon aure zuwa shekara biyar wannan ba lokacin haihuwa bane lokacin da za'a gama hutawa ne. Sannan daga shekara biyar zuwa she a sa shekara goma a lokacin shi kuma shi ne za'a haifi yaro. Ta yanda an gama tsara komai akan akan yanda za'a tafiyar da shi da kuma yanda za'a ba shi tarbiyya da yanda za'a kula da shi. da lafiyan shi da cin shi da shan shi, zuwa makarantan shi da komi dai nashi. Ya kasance cewa an gama tsarawa akai, kawai jiran shi ake yi ya zo. Ya na zuwa ana haihuwan shi, shi kenan an riga an gama tsara mishi komai na komai nashi. Sai dai kawai a cigaba da tafiyar da rayuwar shi akan yanda suka, akan yanda aka tsara mai. To gaskiya ya, ya na da mahimmanci a tsara lokacin da za'a haifi yara. Ya zamanto cewa an riga an yi tsari. Dag shekara kaza zuwa shekara kaza shi ne lokacin haihuwa. Daga shekara kaza zuwa shekara kaza wannan lokacin hutu ne. Kaman ace daga shekara idan aka haihu daga shekara goma, bayan shekara na goma, bayan shekara biyar kuma shi ma sai ace lokacin hutawa ne, ba lokacin da za'a sake haihuwan wani yaron bane. Sai bayan kaman wannan yakai irin shekara ishirin haka sai ace to eh, yanzu an gama tsarama wannan shi ma shekarar shi, shi ma yanayin yanda zai zo yayi nashi rayuwan an riga na gama tsara mishi nashi, shi ma sai ace to bari a haife shi. Sai a samu cikin shi, sai a haife shi. Idan aka haife shi, sai a zauna shi ma a tsara mishi rayuwan shi a tsara mishi yanayin cin shi, shan shi, tsaftan shi, kulawa da lafiyan jikin shi, yanayin zuwan shi makaranta, da kayan wasan shi, da komai da komai dai nashi, na rayuwan shi, ya kasance cewa an tsara mishi shi. To gasikya hakan ya na da mahimmanci ya na da mahimmanci.

Assalamu alaikum Kaman yanda ku ka ce kuna son a muku bayani akan waɗanne dalilai ne ke kawo rashin haihuwa tsakanin maza da mata. To dalilan da ke kawo rashin haihuwa a tsakanin maza da mata. Wani lokacin yakan zo cewa ba su san sun yi aure amma ba su riga sun shirya ma kansu cewa ga lokacin da za su haihu ba. Kawai dai sun yi aure ne amma ba su riga sun tsayar ma kansu lokacin da za su haihu ba. To wannan ya na aya daga cikin dalilin da ke hana wanda ke hana haihuwa a tsakanin maza da mata. Wasu kuma ciwo ciwon ne ya ke hanawa ya, yakan kasance a jikin namijin ko jikin ita maccen. Ya zama cewa ɗayan cikin su ba ya da lafiya yanda ba zai iya ba zai iya ba ɗan-wan shi daman da za'a samu hariri, a zo har a samu cikin ba. To shi ma wannan ya na daga cikin dalilin haka. Sannan kuma na uku shi ne dalilin shi ne ya zamo cewa anje an yi dasa an dasa abunda ke hana ɗaukan ciki. Shi ma ya na daga cikin dalilin da ya ke kawo hana ɗaukan cikin. Sannan dalilai em, dalilai ne ke kawo rashin haihuwa a tsakanin maza da mata. Kaman yanda na faɗa cewa wani lokacin za'a yi auren ne kawai amma ba ma a riga na tsayar da cewa ga lokacin da za'a haihun ba, aka zo aka samu ciki a zo ayi ta rikici yace shi ba be tashi haihuwa ba, to ba su riga sun tsara ma kansu cewa ga lokacin da za su haihu. Sannan na biyu ciwo ya zo ya kasance cewa shi ɗayan cikin su ba ya da lafiya da zai iya samar ma ɗayan shi ciki da har za'a ce an haifa jaririn. Sannan kuma ya zamo cewa idan anje an sa shi abun dasawa na na hana ɗaukan ciki shi ma zai zamo cewa ya hana ɗaukan cikin da har za'a ce an samu jariri an haifa. Waɗanne dalilai ne ke kawo rashin haihuwa a tsakanin maza da mata. Eh eh, ya na, dalilan su ne guda uku da na bada. Sannan kuma ya zamo cewa sun yi auren ba su tsara ma kansu cewa za su haihu ba. Ga ciwo, ko kuma ciwo ya sa.

Assalamu alaikum Kun ce, kamar yanda ku ka ce kuna son a muku bayani kan minene manufofin kula da yawan jama'a. To manufofin kula da yawan jama'a sun haɗa da; ya kasance cewa ana kula da yanayin yawan su. Na yanda za'a dinga ƙirga yawan jama'a. Sannan kuma ya kasance cewa ana lura da wasu irin jama'ar ma ake ma tare da su. Masu kirki ne ko ko ɓata gari ne. Wanda za su zo dinga jan al'umma, wanda za su zo su dinga jan mutane wani hanyan da ba, da ba shi da kyau. To shima ya na daga cikin manufofin kula da yawan jama'a. Sannan kuma manufofin kula da yawan jama'a ya na, ya na daga cikin cewa, ya kasance cewa ana kula da mutane ana duba su a ga yaya su ke. Ba sa tare da wata damuwa ko ciwo, ko yunwa, ko ƙishi. Ya kasance cewa kuma ana lura da yanayin irin abi abincika da suke ci da ruwan da su ke sha da kuma muhallin su, inda suke kwana, da inda suke zama. Ya kasance cewa ana lura da waƴannan. Ana lura da yawan su ta yanda za'a dinga gane cewa eh wani, wani ɓata, wani ɓata gari ya shigo wanda zai iya jan ra'ayin sauran mutane ya ga cewa su ma ya ya shigar da su hanyan da ya ke ciki. Na biyu kuma a dinga zama ana kula da ana kula da su, ana kula da cinsu da shan su da sitiran su ana ganin wane irin cima suke ci. Sannan kuma wane irin ruwa suke sha domin kula da lafiyan su. Sannan yaya gurin muhallin su, yaya gurin kwanan su, yaya gurin zaman su ya ke. Ya kuma su ke gudanar da tsaftan su. Na gidan su, su na gyarawa ko ko ba sa gyarawa. Sannan kuma a dinga kula da yanayin kai-kawo na jama'a.

Assalamu alaikum Kaman yanda ku ka ce kuna son bayani akan menene kuna son ƙarin bayani akan minene burin campaign na jama'a wanda ke maida hankali kan girma iyali. To burin campaign na jama'a wanda ke maida hankali kan girman iyali shi ne za ka ga jama'a su na yin campaign sun fi zuwa su je su samu gidan da su ke da yawa suje su yi sabida su na ganin cewa idan suka yi za su samu abubuwan da suke so, sabida gidan na da girma. Za su jawo musu wasu ma su zo abu kuma saboda yanayin kula da babban gi gidan da aka ce akwai girma iyali, zai kasanace cewa tsaftan gidan in ba an kula sosai ba zai kasance tsaftana gidan ba ya da wani tsafta sosai. Zai zamo gidan cewa gaya nan wannan yana na nashi nan, kwatan shi ta nan, kwatan wancan ta can, kwatan wancan ta can, ba'a share gidan. Zai zamo dai datti ko ta ina nan kuma sai ciwuka su zo su ma, su kawo abu. Idan ko aka samu campaign na jama'a wanda ke da wanda ke maida hankali kan girman iyali shi ne yanda za su ga cewa sun maida gidan ya zamo cewa mai tsafta, sannan kuma sun jawo hankalin mutanen gidan mazauna cikin gidan cewa su dinga tsafta. Za su dinga, su dinga tsaf ta koda a ce ba mutum ɗaya ba, su raba aiki yau wannan yayi wannan gobe wannan yayi wannan. Kaman ace yau in na me nan yayi dai shara gobe can tayi jibi mai can tayi. Ehen kuma kwantan cikin gida ace wannan yayi yau, gobe wancan, jibi wancan ya gyara ya zamo cewa dai su na gyara muhallin su akai-akai. Na yanda ba zai kasance cewa ana samun yawaitan cututtuka a gidan ba. Sannan burin campaign na jama'a wanda ke maida hankali kan girman iyali shi ne cewa ya zamo cewa su na zuwa su na ganin yanayin yanda suke rayuwa a gidan. Su na jawo musu hankali akan cewa su dinga lura da yanayin da za su dinga tsaftace gudan su.

Assalamu alaikum Kaman yanda ku ka ce son bayani akan menene wasu tatsi tatsuniyoyi na yau da kullum game da allurar riga-kafi. Kuma ta yaya za'a iya ƙaryata su. To tatsuniyoyin da tatsuniyoyi na yau da kullum game da allurar riga-kafi, shi ne; Za ka ji mutane, za ku ji mutane su na cewa ai allurar riga-kafi, ya na sa ciwo ko ya na, ko ya na kashe yara, ya na sa su kaman sun yi sun yi ba su yi ƙiba ba sun rame. Sai kuma ba sa son allura, ba allurar riga-kafi ya na sa ka ga yara su yi ta ciwo. Ba wabi kariyan da ya ke basu. Ba za su kai ƴaƴansu allurar riga-kafi ba. Sannan kuma su hana masu niyaka kaiwa. Saboda sun tsorata su akan cewa, ya na kashe yara. Sannan ya na, ya na sa musu ciwo ba magani ake basu ba, ciwo ake sa musu. Sannan kuma su na, su na tsoratar da su akan cewa idan suka kaisu to ƴaƴansu za su daina cin abinci za su daina walwala kaman yanda suke yi da. Za su zamo cewa kawai sai dai su ta ramewa babu wani abu da ya, da zai zamo na cigaba. To hanyoyin da za'a bi don iya ƙarya ta su shi ne aje a a samu masu zuwa su na wayar da kai kan cewa allurar riga-kafi fa ba ya kisa sai dai ya ƙara ma yara lafiya a cikin jikin su. Ya zamanto cewa sun samu la fiya fiye da yanda da suke yin ma'amalolin su da kuma yanda suke yin wasannin su. Za su za su za su ƙara samun lafiya sosai fiye da da. A ƙarya ta kan hakan cewa ana samun masu zuwa wayar musu da kai kaman ta gidan TV da gidajen rediyo, kafafen yaɗa zumunta na cewa wannan magan-ganu da tatsuniyoyi duk ƙarya ne da yanayin yanda haka zai abu. Kuma a samu cewa kuma masu zuwa wayar da kan su nuna musu cewa sun yima yaran su, sun gani cewa babu abunda ya same su. Su zo su gani ga ƴaƴan su nan sun musu allurar riga kafin amma kuma ba abunda ya same su ga su nan su na ta rayuwan su lafiya kuma su na yin wayau, su na samun ƙarfi a jikin su.

Assalamu alikum Mune muka ce ayi bayani akan cewa me yasa ake tatsuniyar cewa cin dare ya na haifar da ƙiba. Sannan kuma ku ka ce a tattauna ainihin abubuwan da ke tasiri tasirin nauyin nauyi. To abunda yasa ake tatsuniyar cewa cin dare ya na haifar da ƙiba, shi ne a lokacin daga anci abinci sai dai akwanta br nar ke ba, be yi komi ba, balle ya bi jiki. To a lokacin mutum sai ya dinga ƙiba ya na hurewa sabida umm baa abincin be narke ba. Kowanne be tafi inda ya kamata ace ya tafi ba, ya daskare, ya zauna a gurin ɗaya. Ina ga hakan shi ne zai hafar da cewa ƙiba kuma a lokacin anfi cin abinci mai nauyi. Irin su tuwo, shinkafa umm doya, irin su dai aje, abinci ne masu nauyi. Sai zia zamo cewa idan ka ci su be be riga ya narke ba kaje ka kwanta zai zamo cewa ya zai zamo cewa ya saka kayi ƙiba a jikin ka. Sannan ku tat tauna tattauna ainihin abubuwan da ke tasirin nauyin nauyi. To abubuwan da ke tasiri wajen wajen nauyi shi ne ya zamo cewa ana cin abinci da yawa cin abinci da yawa sosai. Shi ma ya na sa amm nauyi aci abinci ka ƙoshi amma duk da haka sai ka ƙara ɗurawa sabida dai kawai kayi nauyi a gan ka kayi ƙiba sai ƙara ci. Ka ɗuɗɗura shi ba ya da space ɗin zama amma sai ka ɗuɗɗura. Sannan kuma cin abinci masu ƙara lafiya masu gina jiki kaman su ɓangare su abinci masu gina jiki kaman su ƙwai, kifi, nama, wake wake, ganyayyaki, ina ga su ma, su ma su na ƙara sa nauyi a jikin mutum, su ƙara mishi nauyi sosai, sa shi yayi ƙiba. Cin abinci da yawa koda yaushe mutum cikin ci koda yaushe cikin cin abinci, koda yaushe cikin a cin abinci, ina ganin haka ya na sa mutum ya zama cewa yayi nauyi, ƙiba sosai.

Assalamu alaikum kaman yanda kukace a muku bayani ta yaya za a iya amfani da magungunan ganye wanjan magance matsalan narkewan abinci kuma waɗanye ganye ne aka fi bada shawaran da irin waɗannan yanayi to yanda za a iya amfani da magungunan ganye wajan magance matsalan narkewan abinci an haɗa da cewa bayan mutun yagama cin abinci idan yaci abinci me nauyi se yasamu kayan itace yaci ya zauna koda na ɗan muntina ne yazamo cewa abinci ya narke ajikin mutun sannan se yaje ya kwanta in kwanciyan ze yi yazamo cewan kasamu irin kankana lemu ayaba irindai kayan kayan itace ya yayyankasu a wankesu a tsaftace su sannan a yayanka su se a zauna mutun yacisu idan yacisu kafin ya samu kaman miti goma haka bayan ya gama ci sannan se yaje se kwanta to hakan yana temakawa sosai wajan ganin cewa abinci ya narke sannan sannan kuma wani ganye ne akafi bada shawarar ga irin waɗannan yanayi to ganye da akafi bada shawara ga irin su shine kamar su kayan itacan kaman irinsu lemu ayaba um kankana gwanda abarba yazamo cewa an yan yan kasu an tsaftace su sannan a yayyankasu se mutun se ya cisu sannan se yasamu lokaci ko da minti biyar zuwa goma haka idan yasamu sannan se yaje se kwanta to idan yatashi ze yadda cewa abincin ya narke sosai ajikin to sune irin ganyayyakin da ake so aci ganyayyaki kuma har ace an haɗa irinsu alaiyahu alaiyahu tana saurin narka da abinci sosai ajiki ajikin mutun kokuma ace su letas ko su kabeji kuma suna temakawa sosai wajan ganin cewa abinci ya narke nan da nan ajikin mutun batare da wani ɓata lokaci ba ya narke nan da nan

Assalamu alaikum kaman yadda kukace kuna inyi muku bayani a bayani akan a yawancin tsarin imani yaya mafitar kai maki da alaƙa da lafiya da cuta. To karma dai yana alaƙa da lafiya ne ta wajen cewa idan an kiyaye cewa ga yanayin abinda za a ci kuma yanayin abinda za a sha masu lafiya da yanda akai aka samesu da ta inda suka fito, ta inda akayi aka samesu ta hanya ne mai tsafta cewa an tsaftace su sannan kuma an gyara su kafin asamu aci. Sanan kuma ta yadda yake ta hanyan dai ke manufar da ke da alaƙa da cuta shine ya kasance cewa manufar yadda karma yake da alaƙa da cuta shine ya kasance cewa ba a tsaftace shi ba sannan kuma ba a san ta yanda ya fito ba. Kawai yana zuwa ana baka se ka ɗauka ka ci to hakan yana sa cuta sosai, ze sama ka cuta sosai a jikinka sabida ba ka san da yadda akayi ya fito ba. Kawai an baka baka wanke ba, baka tsaftace ba, ya zamo cewa ruɓaɓɓe ne ka ɗauka ka ci, ba ka san yanda za a abuba ka ɗauka ka ci sannan yazo sannan yazo ya haifar maka da cuta ajikinka, ya haifar maka da cuta ajikinka ba ka san ta yanda akayi ya fito ba. Amma idan har karman ya kasance mai lafiya ne zaka ci shi, zaka ci shi ka san ta yadda akayi ya fito, yime ya fito, ya zamo an tsaftace shi, an wanke shi, ze baka, ze zama cewa yana da lafiya sosai a jikin mutum sabida ya zamo mai tsafta ceccene, an riga an wanke shi kuma an san cewa ga daga inda ya fito yana da lafiya yana da tsafta. Zaka ci shi a in ba mai tsafta bane ze zamanto cewa yasa cuta ajikinka, ka ci shi ba ka san daga inda ya fito ba, ba ka san wanda ya baka ba, ko wai ba ka san hannun wanda ya baka ba, hannunshi nada tsafta ko ba da tsafta.

Assalamu alaikum kamar yadda kuka ce ayi muku bayani ta yaya kafofin watsa labaru ke yin tasiri da fahimtar mutane game da lafiyar hankali musamman game da ra'ayin cewa tattance kai ta hanyar yanar gizo daidai ne to to ta yadda kafofin watsa labarai ke yin tasiri ga fahimtar mutane game da lafiyar hankali shine yawancin mutane suna ta'ammali da kafofin watsa labarai ta nan ne zasu dunga ganin duk abubuwan dake faruwa a duniya da kuma ma ƙasashen waje to tanan ne zasu gane cewa cewa ta nan ne zasu fahimci zasu fahimtar da mutane game da lafiyar hankali to yamakata ace a dunga zuwa wajan likita ana gwadawa an zuwa ana auna kwakwalwa aga yaya take tana da matsala koko tana nan lafiya babu abinda ke damun ita kanta kwakwalwar ana zuwa ana yin gwaje-gwaje ana aune aune a ƙalla ace sau ɗaya a shekara sannan musammam game da ra'ayoyin cewa tantance kai ta hanyar yanar gizo daidai ne to gaskiya zan iya cewa wannan ba daidai bane sabida babu ta yadda za'ayi ace ka tantance kan ka ta hanyar yanar gizo gizo ba tare da cewa kaje wurin likita an duba ka ba kawai ta yadda zasu bada misalan su kace sai ka yankewa kanka hukunci kace e tabbas baka da um kana kana da lafiyar hankali a cikin kwakwalwar ka amma idan kaje wurin likita shi da kanshi zai duba ka ta nan ne zai gane cewa zai gane cewa zai gane cewa lafiyar ka ƙalau koko ba lafiyar ka ƙalau ba, ko akwai abunda ke damun kwakwalwar ka Sannan taya kafofin watsa labaru ke yin tasiri ga fahimtar mutane game da lafiyar hankali to ta yadda suke yi shine zasu sa a kafafan yaɗa labarai cewa kaza da kaza ace kamar irin, ace ciwon kaza yana haifar da rashin lafiya hankali ciwon kaza na haifar da rashin lafiyar hankali sai su sa alamomin da mutum zai gane na cewa ciwon na cewa alamomin da zasu gane cewa zaka fahimci cewa lafiyar hankalin ka ya ɗan taɓu to tanan ne zasu dinga amfani suna nunanshe mutane ga yadda

Assalamu alaikum kamar yadda kuka ce ayi muku bayani akan meyasa ake ɗaukar magana da aboki ko ɗan uwa a matsayin kwarewar jurewa to dalilin da yasa ake ɗaukar magana da aboki ko ɗan uwa a matsayin kwarewar jurewa shine shi ɗan shi aboki kun taso a wuri ɗaya tun kuna yara kuka taso tare da shi to zai zamo cewa kun e kun fahimci junan ku kuna iyama junan ku magana a koda yaushe zaku iya zama ku ƙirƙkiro wata labari ku zauna ku yi ku tattauna akan ta sannan ku samo mafita da zata zamo muku mafita a rayuwar ku shi kuma ƙwarewar magana akan ɗan uwa a matsayin kwarewar jurewa shine ka riga ka taso dashi tun kuna ƙanana ka riga kasan halin shi to zai zamo cewa kana jurewa akan duk abinda zai maka sabida ka riga kasan halin shi zai zamo kaji cewa ka zamo kwararre kwararre wurin jure ma duk abubuwan da zai yi sabida ka riga kasan halin shi tun yina ɗan ƙaramin taso tun suna yan ƙananan su kuka taso kuna haɗu kuna zama tare kuna tattauna magan maganganu kuna kuna bada naku gudun mawar wajan cewa kun zauna kun fahinci junan ku kun tattauna maganganun da zai zamo cewa ya zamo mai amfani a gare ku ke nan meyasa ake ɗaukar magana da aboki ko ɗan uwa a matsayin kwarewar jurewa to abinda yasa ake ɗaukar magana da aboki ko ɗan uwa a matsayin kwarewar jurewa shine kun riga kun saba tuntuni kun riga kun saba kuna zama ku firan ku ku kawo ku kawo wani wani abu da zaku zauna ku tattauna akai ya zaman to cewa mai amfani ne da kuma zaku ƙaru akai kowa zai ƙaru ma ya zamo cewa kuna tattaunawa, kuna samoma kanku mafita akai kokuma abinda ya shige maku duhu ya zamo cewa kun zo kun tattauna shi wannan ya kawo nashi gudunmawar, wannan ya kawo nashi gudunmawar, sai kuga cewa kun haɗa kun zo daga karshe kuma kun sami mafita da zai zamo cewa kowa in yayi amfani dashi zai zamo cewa ya sami mafita ne